Dembba bessape qommora gaammo dunguza qopenne koote mayidi eqqidi de7iza asati doosona

Botha qalamen tiyetda ketha giddon xonpishe diza mabirate des daro asayka xaraphe yushon cugan cugan utidi deo'sona

Keththa giidon daaro gaabe pooxa mayidi huphphe bollanka qoppe woththhidi ba kushshen guppenne yanxxila oykki uttida daaro cimma awati dossona.

Keththa giddon oyidden uththidi dizza oyidu c'egga asati de'osona itta sinththan dizza xarappezza maxaffe mixetidi waraqattekka bettes.

Kuwaase kaassa denban kaasanchata shurabe may7di eqqida issi ceeygadeynne iza guyera qasse daro hara iza mala maydayti doosona.

Porqoro keeththa dan7on mithay dizayssa garsan eqqidi de7iza daro macanne adde asati qeeri naytikka de7oosona

gade giddon keehippe daro macanne adde asay shiiqidi eqqidoosona eta guyerakka gita gita mithati de7oosona

gatta keeththa sinthan booththa laxan afilanta may7di eqqida daro maca asati doosona issi addeyka be kushen wanca oykki eqqides

keeththa giddon oyde bolla uttidi de'iza anne eqqidi de'iza daro ceega adde asatinne macati doosona

gita denba bessan keehippe daro aadhdhe aadhidi keexetti diza siminto keeththati beettosona eta giddorakka simntora medhetida ogey beettees

Oge bollan na'a be zokkon bayidi kiyoon idimmidi diza maca aayetinne eqqidi diza qeeri nayti de'oosona.

Dalga ogera bishe de7iza daro ceeyga macanne adde asati qeeri nayti de7oosonna, ogezappe xadera orqoro keeththay deees

Gita adarasha gidon issi medho bota qamise mayidi uttidi diza daro maca asati deo'sona

Botha qalamen tiyetida ketha gidon gotta xaraphe yushon uttidi iskirtonne dawutere oyki xafishe diza dasa asti betosona.

Keeththa giddon dunguza qaalamera diza booththa qamise mayada be huphe laallada kushen maykirapoone oykka uttida issi macas yadawus.

Be huphen dunguza qoobe woththidi dunguza kootenne dunguza sure may'di eqqidi deiza dere cima aawati beettosona.

Botara karetha medhora diza qamise ma'da qeri na'iyo beesa mala mayza idimada eqida issi mac' asara issi bota gabe ma'idi qeri atuma na'ara eqida adey dosona.

Demiba besani eqidi deiza daro makkinati dosona botha tophphiya qalaamera diza qamise mayidda namu maccati dosona

Keeththa giddon bootha qace qacada bootha qamise mayada oyden uttada tukke essashe diza issi aarrissa maccasiya de'awus.

Gita zumata daroy de'osona etappeka issi bagara gutha gutha maatay dizaysa bolla eqida ceega adde asay de'osona.

Ketha gidon utada de'iza issi mac'ases tohoy betes issiniya qase ayfe tuke kasalen shayashe utadus.

Issi maata keethay dizaysa gidora cuway cuwishe de'es keetha dan'onka uthay gita Gita mithay beetes

Issi medho boothanne zo7o qalameni diza qamise mayida heedzu macca naytinne etara uttida issi ceega away na7a idimmidi dees.

Oge doonan eqqidi deiza ichachu ceega adde asati doosona eta guyerakka matan matan diza maata keeththati beettosona eta.

issi maata keeththa sinthara dunguza kootemaydi eqqi diza nam7u addetinne issi macasiya doosona

maata keeththa dan7on daro maatatinne mithati de7oosona izappe ha baggara issi macasiya ayfen son aykko qommoti hekkada eqqadus

Issi macasiya be kushen yanxila oykkada be dabben danco dancada issi kushera kutto awurey oykka eqqada de7awus.

gita dalga keeththa giddon medhettida yabanati , kereti, ixaane cuyisiza eqati , daroy beettosona, iza xuugiza macatikka he baggara doosona

gita dhuma babisiza gongolo gaaththan haro haaththe malizay de7ees he gongolozanka

Issi medho booththa abasha qamise mayida macca githa aayethi issiniya na7a idimma dawus; etha sinththenka qeeri macca naythinne issi addey dees.

denba oge bollan eqqida be huphen qoofe daanizayssa woththida booththa qamise mayida macaseyira eqqidi haasayishe doosona

gita abba bolla keehippe daro abba kafoti uttidi de'osonna xanxarakka daro maata diccidayssi beettees

Denba bessan guutha guutha maatay diza saamatan keeththa garsan xaraphe bolla mole woththidi shukishe diza heedzdzu addeti doosona.

Gita abba bollan bishe deiza qeeri wogoloy deees abba xanxanka eqqidi de'iza daro adde asati doosona.

denba bessan dunguza qoobe huphen woththidi dunguza surenne dunguza koote maydi toorakka oykki oyden uttidi dizanne eqqida daro asay doosona

Keeththa sinthan eqqida issi makina miyera booththa qamise may'di eqqida nam'u macasatara eqqidi disa hara adde asara.

Gita denbabessan aadhdhe aadhdhi diccishe diza mithay deees he bessanka yarkanera haaththe ba7idi eqqida heedzdzu yela ga macanayti doos

Duma bessan ichidi de iza issi gaammoy deees iza sintharakka guutha guutha maatati beettosonna.

Keeththa giddon issi macara issi addera qeeri nayta nam'u maca qeeri nayta idimmidi eqqi doossona.

Eelidi deiza pentiza haaththay deees haaththa miyera eqqidi deiza nam'u ceega addeti beettosona.

Keetha giddon daro daro qommo bandirati eqqidoosona.iza miyyerakka keehippe daro asati uttidi de7oosona.

Keeththa giddon xaraphe yuushon oyde bolla issi medho may'o may7idi uttida yelaga adde nayti de'oosona.

Booththa qaalamen tiyettida keeththa giddon girgidan xaafettida miishay deees issi tophiya bandiraykka eqqidi deees keeththa giddon daro macanne tamare.

Dembba bessan maatan mattan eqqida biratati dossona etta sinththanka eqqida issi ceegga adey des.

Bassa ogge dunan korontte bolla gaane wothtishe oothiza adde asatinne izza shiqqi eqqi xeliza asay maakinay bettosona.

Burccukon xalla keexetida keeththa giddon eqqidi haasayishe diza maccanne adde asati de7oosona.

Ooge duunnan sa'an dicishe diza matatti bettosonna iza matara daro exishe diza maburatetti beettosonna eetta

Gitaa denba bessan ooththettishe diza daro biratay eqqidi beettees iza matanka asfalte ogen qodettiza biittati beettosona

keeththa giddon eqqidi de7iza daro mashineti beettosona etappeka nam7ay xompe giddora xompishe doossona

Ita micetida Sharan Abisnya bank getetid xafet utidays de'es . Iza sinthan eqida issi cega adera issi macasara betosona .

Makina oge bollan booththa madabarara kumidi dhiileyne dhiileza bolla qasse zaytey uttidi kehippe daroy de'es.

Ooththoso keeththa gidon oyden uttidi xaraphe bolla dawutaranne kompitire woththidi xaafishe diza nam7u addeti doosona.

Qorqoro bollan kaqetidi diza bessan makinati dumma dumma motoretinne amaraththo xuufey beettes.

keeththa giddon oyden uttidi kompiteren xaafishenne maxaafa nabbabishe de7iza daro maccanne adde asay de7oosona.

Dita keeththa giddon uttidi de'iza daro asay doosona keeththafe sinthara yanxilay micettidayssa garsanka daro asay uttidi doosona.

keeththa giddora be zokkon shanca ba7idi madabaran aykko qommo oykkidi issoti qasse be kushen bira idimmidi bishe doossonna

issi macasiya be kushen silke da gizawazi oykkada booththa shurabe may7ada iza boshechchashe eqqadus

Booththanne zo'o qalamen tiyettida keeththa bollan xaafettida amaratho xuufey deees he keeththa sinthan eqqida adde asatinne issi macas ya dosona.

Teeththa giddon oyden uttada manaxire ayfe bolla woththada komputeren xaafashe diza issi aarise macasiya deyawus.

Keeththa giddon issi tophiya bandiray eqqides iza miyerakka issi ayfe bolla manaxire woththida aarisaade eqqidi aasayishe dees

Simintoppe medhetida dareja bessan be huphphen kareththa kopiya woththidi zo"o kotenne kareththa sure mayidi issipe shiq eqida daro ade asay dossona

Dalgga addaraasha keeththan keehippe daro oydethi de7oosona;he oydezankka issi medho mayo mayidi warqathanne iskirththo oykkidi uththida daro ceega addee dos.

Zo7o qalamen tiyettida issi medho oydey daroy keeththa giddon de'es he oydezan uttida issi medho mayida macanne adde asay doosona.

Keeththa giddon booththa sharankamettidayssan eqqidi issi medho qoobe woththidi issi medho may7o may7di diza qeeri maca naytinne adde nayti doossona

Denba bessan issi medho qoobera issi medho may7ora may7di eqqida nam7u poliseti doosona eta guyerakka gita gita mithay dees

Githa keththa bollan mic'ted de'eza Tophphiya banderay bettes iza sintha bandera wotshine de'za nam'u adde dossona.

Keeththa giddon keeke woththidi qanxishe eqqida daro ceega adde asati beetosona. Eta..

booththa qalamen teyettida keehippe lo7iza keeththay adussay de7ees iza sintheyka siminton medhetidi de7ees

qalamen tiyettida qorqoro keeththay de'es keeththa guyrakka gita gita mithati doosso na sinthen qasse issi hissi asati bettetes

Gita keexetetha bolla diza pooqe keeththa sinthan eqqida nam7u makinati doosonna eta giddonka eqqi haasayisha issi a.

gita mastoteninne simnton keexettida pooqe keeththay deees keeththa sinthanka boro diccishe diza guutha guutha maatay beettees

booththa qalamen tiyettida keeththan maburaatey xompishe de'ees he keeththa giddon eqqidi haasa'ishe diza oyddu ceeyga adenne issi macasiya dosona

Pooqe keeththa bollan zo7onne cililo qalamen xuufey xaafettidi deees iza sinthenka gita gita mithati beettosona

Keehippe adussanne lo7iza pooqe keeththay booththa qalamen tiettidees iza sinthenka aadhdhe aadhdhi diccida mithati doosona

keeththa giddon issi bessan dooreti di de iza daro simintoy beettees iza miyera beophphe bolla issimedhoqobe woththida daro asay doosona

jita mastoten medhetida pooqe keeththay booththa qalamen tiyettidi deees. keeththa sinththanka gita gita mithati aadhdhe aadhdhi doossona.

Gita gita miththati dizayssa garssan booththa sharan keexxetida keeththay dees keetha lanqenkka maccanne adde assay deetes.

''Qalamen Ti'etida keetha gidon,Ambasaadere mayidi, dunguza pooxa qoodhe bolla halidi xaraphe bolla diza Kompitere xeelishe diza issi addey dees.''

Keetha karen hugen na'a iddimidi uttidanne bees uttidi diza daro macca asati beetosona.

Makkina ogge bollan issippe eqqid de'izza daro cegga adde assayi doossona etappeka issoy ba kushshen kiranchche oyiki deesi.

booththa qalamen tiyettida keeththa giddon issi gaabe may7di uttidi be ayfe xeelisishe diza issi ceey gaway de7ees

Dhaley diza keeththa giddon keehippe dara dhale be cugan cugan utti de'ees issi addeyka he keeththan uttidi xaafishe beettees.

Booththa qalamentiyettida akime keeththa giddon maburaatey xompishe deees hiithayka bebessan bebessan deees issi hiithan issi macasiya uttada

Maakime keeththa giddon daro behiithan behiithan zin'idi deiza daro harganchati d'oosonna eeta .matara eqqida asayde.

keeththa giddon madardara bolla dumma dumma qalame medhon dizanne guuthanne gita eqati daroy doosona

Orqoro keeththa karen diza siminto bollan pooxa may7di uttida heedzdzu ceega macati dooso na issi miyakka qeeri naa idimma dawus.

Booththa qalamen tiyettida keeththa giddon issi macasiya maxaafa duuyada nababashe eqqadus izi sintherakka oyden uttida daro asay doosona.

Keeththa giddon eqqidi diza daro maburaaten ooththiza maashinati doosona keeththa hugeykka booththa qalamenti ettidi de'ees.

keeththa giddon be oyden be oyden be naa naa idimmidi uttida nam7u macasatara issi addera qeeri naytarad

booththa qaalamen tiyettida aakime keeththa kifile giddon issi medho may7o may7di duunan maske woththidi eqqida macasatara issi addenaara dossona

Sa giddon daro shancati oyde bolla de'oosona issi macasiya eqqada dishin izo paattashizay addey deees.

Makina ogera be kushan xaafettida gita warqata oykkidi sinthera iza nam7u addetinne guyera daro asati yishe doossona.

Mitha garsan shiiqidi issife oyden uttidi de7iza daro macanne adde asati de7oosona issi baggara.

Keeththa giddon issi medhu may7o may7di diza macati doosona etappeka issi niya oyden uttada naa idimmada de7aws.

Dalgga ogeera dungguza koote mayidii issi medho shuraabekka mayidii pude hemettidiiza daro asay doosona

Miththan deretida gibe garsan simnton medhetida hathay de7es. He hathan mecetiza isi cega adey de7es. Izza guyera xeliza daro asay dosona.

Siminton direttida gibeza giddon keeththati de'osonna miththi issi gitayka beetes.

keeththa karen daase garsan uttidi de'iza daro ceega asati de'sona ,eta sinthanka keehippe lo'iza heedzdzu xaraphey dees

Gade giddon eqqidi de7iza ceega addeyasatinne macati de7oosona eta miyerakka mithatinne keeththay beettees.

Booththa qalamen tiyettida matan matan diza pooqe keeththay dee7ees. Keeththa xadera ogey de7ees. Mithatikka beettosona.

ginbe keeththa bollan daro si7ileynne xuufey beettees keeththa sinthanka biittay doorettidi de7ees iza sinthan efiza ogen hamettiza issi yela ga

keeththa giddon xarapphe bolla maxaafay warqataynne dumma mashiney deees iza yuushozan eqqidi xeelliza ceeyga adde asay de7oosona

Haakime keeththa dhaley diza kifilezan daro dhaleti beettosona eqqidi dhale bayziza issi aakimeynne shammiza issi addey de7oosona

keeththa giddon huphen qoobe woththidi eqqida nam7u ceega aawatinne eta miyera eqqida issi yela gaddenne yela ciqeeri na7i doossonna

ogera hemettidi yishe diza daro ceega addeti nne macasati beettosona eta ushachanne adirsa baggara gita gita mithaybi

gita dademba bessan keeththa urqan dhogettiday deees bollara diza qorqorozi ubbafekka dendidi deees

qorqoro keeththa karen daro keeththa eqati karen doosona kartooneti xarapheti baazeti karen beettosona

matan matan diza gita pooqe keeththay de7ees e pooqe keeththa matara efiza adussa oge bolla he mettishe diza asay beettosona

keeththa garsan booththa koote maydi eqqida daro akimeti beettosona etappe guyera diza hara keeththay beettees

gita denba bessan melishe diza maatay de'ees gashe qorqoronne mithan kamettida asay oydera uttiza bessaynne iza guyera gita gita mithati beetes

booththa qalamen teetida aakime keeththa kifile giddon eqqidi deiza nam7u booththa may7omay7ida doktoretinne etara eqqidi diza hara asati beettoos

Qorqoron direttida gibbe giddon diza gaden issi huphe bolla qoobe wothada toho bolla utta diza macasiya puute tokkashe dawus.

Booththa qalamen tiyetida keeththa giddon maburatuy xompishe de'es. Daro oydetinne xaraphetikka keeththa giddon doosona.

booththa qalamentiyettida keeththa giddon be7oyden uttidi tukke uyizay hara miishaka uyizay hayllandeykka sinthen daroy beettees

Booththa qalamen tiyettida keeththa giddon daro asay oydden uuttidi dawutaran xaafishe bettossonna

Keeththa giddo girgidan miicettida xuufera dizay de'ees iza miiyera eqqidi maygirapoonera haasayishshe diza issi aarissa adey de'ees

Alamin tiyetida keeththa giddon issi yelaga addey karethanne zo7o qalamin diza may7o may7idi eqqi dees

qorqoro keeththa karen diza ababa miyen eqqida issi zo'o koote mayida ceeyga addey de'ees iza miyerakka hara asay eqqi doosona

xaraphe bolla diza kilo daaniza miishay deees issi maxaafay xaraphe bolla deees iza bollaka issi

Makina ogera mayroora tambure daaniza miisha ba'idi yiza daro poliseti beettosona etappe.

Keeththa giddon oyde bolla uttidi deiza heedzdzu nam7u macanne issi addera deyoosonna eta sinthanka issi medho ma7i eqqida nam'u maca nayti.

Makina oge bollan pito oykidi ogezape iita pitishe diza daro macane adde asati beetosona.

Makina oge bolla ita xugidi muqoza akafan denthishe dizane ogeza fitishe diza asay de'osona issi makinayka eqi des

Siminto ginben kexetida kethafe geshara diza ogeza ita akapara basishen ogeza pitishe diza macanne ade asay dosona

Githa adussa foqe keththay dess. He keththa sinthara epizza oggera itta canidi bizza issi makinaynne assathi pude beishshe dossona.

Makina ogera duge yishe diza daro zo'o makinayi de'es, iza matara eqid diza oge mabiratey betes.

Daro pestalle hara hara iittatti qooletoza bessan aykko qoommo maaxishe dizanayttinne heeni eqqidii diza zo'o maakinay de'es.

Maakina ooge xanxan giitta zo'o maakina bolla iittay caanettidi de'ees he maakina ooge bollan eqqida issaddey de'es

Denba bessan diza mitha garsan daro macanne adde asay be ku shempito oykkidi ogezan diza iita hittishe de'oosona

Makina oge bolla ekkidi ogeza pittishe diza asatinne issi hare bolla maata caanishe deiza asati loosona.

Issi keeththay keexettiday deees iza giddon eqqida issi booththa makinaynne geeshshara qasse eqqidi de'iza zo'o makinay deees.

Aamen teyettida qorqoron direttida gibbe giddon daro iitay issi bessan shiiqidi deees he iita akaafan gaaren denthishe diza asay doos.

Makina ogera ogeza pitishe yiza pito oykkida daro macanne adde asati de7oosona dhanxan gita gita mithay doossona.

keeththafe xadera diza ogezan diza iita pittidi issi bersa shiishshishenne denthishe akafara diza macanne adde asay doosona

makina oge bollan eqqidi ogeza piton pittishe diza daro macanne adde asay de7oosona

Ketha giidon oyideni utidi kopiterera xapishe diza issi adey de7es iza sinitheraka utida issi adey betosona

Botha sharan kametida keththa gidon issi medho qobe huphen wothidi qamise issi medho may'di de'iza daro macati betosona.

keeththa giddon uttidi komputeren xaafishe de7iza daro macanne adde asay doosona eta sinthenka issi ceeyga aaway eqqi dees.

Gita pooqe keethay dalga wulara dizays beetees. Iza yuushozika biratan diretidi dees.

Keehippe daro issi medho oudeti de'iza besani adhi adhi utida daro adde asayi dosona. Eta sintharaka diretida biratta bolla tophiya Bandray micetidesi.

Botha qalamen tiyetida lo'iza ketha mabrateka dhompishe de'es he katan eqidi de'iza nam'u paranja c'ega adeti betosona.

Ogge bolla eqidi darro ade assati kushe baqishe dossona etta miyeraka namu'u makinayi eqidi dessi

Buro oothishe diza kehippe adusa makina oge dee's he ogera pudenne duge bida dato asay dee's

benba bessan eqqidi deiza ceeyga adde asatinne issi dunguzara diza qamise may7ida macasyera beettosona

booththa sharan kamettida keeththa garsan dunguza qoobe woththidi dunguza koote may7idi de7iza daro asatinne hara asay doosona

qorqoron keexettida keeththa garsan issife shiiqi eqqida ceega addenne nam7u macasati doosona etappeka nam7u ceega dere cimati doosona

Kuwaase kaassa denban kuwaase kaa7ishe deiza kaassanchati do7oosona etakka ekkidi xeelliza daro asay beettosona.

horphile denban eqqidi diza issi horphiley deees iza sinthera eqqidi issi medho may7o may7di diza daro adde asati salpera doosona

booththa qalamen teetida keeththa giddon nam7u tophiya bandiranne kare dere bandiray eqqides iza sintherakka daro macanne adde asay eqqi doossona

Gita denba yuushon daro bandirati eqqidi doossona ha baggara booththa qamise may'di tophiya bandiranne hara dere bandira kushen oykkida macasati doossona.

Issi huphen booththa sharbe guluntada booththa qamise maya eqqida macasera issi ambasadere may7ida paranjara haasayishe doosona.

Dunguza koote dunguza booxa qoodhen halidi eqqidi deiza nam7u macasara nam7u addera beettosonna

Geehippe gita booththa qalamentiyettida horphiley eqqides he horphileza wula duunan eqqidi kushe dhoqu istida issi addera issi hara asara dooson.

Makina ogera tophiya bayndira kushen oykkidi toora oykkidi maata oykkidi ooththa may'o may'di yiza daro macanne adde asay beettosona.

Horphile denban uttida issi horphilley deees iza sinthara qasse daro macanayti booththa qamise may'di daro abeba sinthan eqqida.

heeththa giddon maburaate xompishe beettes xaraphe bolla qasse daro maxaafati dooreti di dosona maxaafazazokkon tophiya kawoy bette

Keehippe dalga badalay dicciza gaden badala giddon eqqidi xeellishenne haasayishe diza daro macanne ade asay doosona.

gaade giddon keehippe dalga badalay diccishe diza murutay beettees he muruta giddon eqqidi deiza issi cey gaaddey maykirafonena hasayes

Keththa keren eeqiddi diza hedzdzu addenne issi macasay dosonna eetta siththara qeri naytti de'ossonna

Botha qalamen ti'etida ketha giidon eqidi hasayishe de'iza na'mu adera hezu maca asatara betosona

Geeththa giddo girgidan xaafettidi diza amaratho xuufey deees iza sintherakka eqqida issi ceeyga addey iza sinthen daro maykirapone eqqi dees

Keeththa giddon be huphen sharbe xaaxada maashine kushe oykkada uttida issi macasiyanne izi sinthen xaraphe bolla daro komputerey beette.

Ketha gidon oyden utid xaraphe bolla dawutarenne maxafe qope wothid xafishe diya poliset dosona.

Makinay oge bolla shiiqidi uttida daro tirapike pooliseti betosona eta sintheraka issi makinay eqi uttides

Matan matan keexetidi de'iza adusa pooqe keethathi de'osona eeta gidora hemetidi bishe de'iza daro pooliseti beetosona.

Ooththoson kifile giddon uttidi be sinthen ma maxaafa dooyidi iskirto kushen oykkidi uttida issi ceega polisey de7ees.

gita poqe keeththay de7ees iza sintharakka daro asati be zokkon tambure ba7idi issi medho may7o may7di eqqida polise daanosona

zo'o qalamen tiyetida keeththa karen mayrora eqqida poliseti ba kushen massaranne ba bolla tophiya bayndira mayidosona

qalamen tirettida keeththa giddon uttidi diza nam7u addeti doosona eta sintharakka eqqida nam7u polise ceeygasay doosona

booththa qalamen tiyettida keeththa giddon oyden uttidi de7iza nam7u ceega addeti de7oosona etappeka issoy be huphen qoobe woththidi uttides.

Qorqoro keeththa siinththan xaafettidi gergidan micettida xuufey warqatey puynay de'ees iza siinththen eqqida issi poolisey dees

gita addarasha keeththa giddon daro oydeti de7oosona he oydeza bolla uttidi diza daro polisetinne hara asati de7oosona

ooththoso giddon be oyden uttidi de iza issi polisey deees iza sinthan xaraphe bolla tophiya bandirara dugeha tophiya bandirara warqatettara doosonna

Qorqoron daasettida gibbe giddon oyden uttidi diza asatinne etappe ha baggara eqqidi diza heedzdzu poolisetinne heedzdzu addey doosona.

Makina oge bollan be zokkon aykko qommo aaththidi tambure ba7idi salpera bishe diza daro poliseti doosona

Qorqqoro kexxetida keththa gaarssan oydden uttida deiza daaro maccaynne adde asati dossona eeta sinththan qeeri hayilanddera haththey dessi.

Githa gade xanxxara diza ogera be kushen puuthe oykkidi yiza daro maccanne adde asathi de7oosona.

Gita pooqe keeththa xadera diza dembba bessan madabaran aykko qommoy kumidi afilaynne salenday issipe dooretidi de'es. Iza guyerakka daro asay eqqides.

Dhuma bessada hanizayssan oyde bolla uttidi de'iza kareththa kootenne ayfe bolla manaxirekka woththida aarisadey dees.

Githa addaraasha keeththa giddon dunguza qoobe huphe bolla woththidanne uththidi dawuthara kessi xaafishe diza daro ceega addethi doosona.

Denba bessan oyde bolla uttidi deiza ceeyga adde asati de'oosona etappeka issoy massara ba kushen oykkidi de'ees

gita keththa miyera diza demban maqasera ayikko qommo qanxishe diza nam7u cega addetinne eta miyera eqqida booththa qamise mayida nam7u macasati doosona

Gita gita mithati de'izayssa matan diza denba bessan laxana guluntada be kushen pistalera aykko oykkada eqqida issi macasayra issi addera doossona.

issi macasera issi addera oshacha kushe dhoqu histidi eqqi doosona heta guyerakka daro bayndira qommoti eqqi doosona

Keeththa giddon dunguza pooxay girgidan micetidi deees he keeththanka oyde bolla uttidi xaraphen maxaafa woththidi diza heedzdzu addeti doosona

Keeththa giddon karetha ambasadere may7di issi oshacha kushey dhoqu histidi eqqida tophiya kawo dor abi aymedey de7ees.

booththa qaalamen teettida keeththa giddon gita dusse xaraphe yuushan be maxaafanne warqata kessidi xaafishe uttida daro asay beettosona

be huphe bolla dunguza qoobe woththidi booththa apila may7di dunguza kootenne sure may7di be kushen toora oykkida daro ceega asay dosona

oge bollan eqqidi deiza issi gita caana caanida makinay de7ees iza sinthen eqqida ceega macanne adde asay doosonna

qalamen tietida keeththa giddon oyden uttidi dawutare xaafishenne siyishe diza daro ceegade asay doosona

Gita dalga bangay zerettida gadezan buuccishe deiza daro ceega adde asati de'oosona eta

Oge duunan muuze caanidi eqqida gita makinay deees makinas miyera eqqidinne uttididiza daro adde asay doosona.

bita dalga makina ogera mitha bolla tophiya bandira qachidi oykkidi dalga shara bolla tophiya kawo saallidi hemettishe diza daro asay doso

Keeththa sinthan eqqidi ambasadara may'di diza ceega adde asati de'osona. eta guyera eqqidi eta poto denthiza asaykka de'osona.

Keeththa giddon oyde bolla uttidi xaraphen maxaafa woththidi xaafi shede iza issi macanne issi addey doosona eta miyerakka eqqida.

Keththa giddon eqqidi de'izanne keththappe karen nam'a nam'a gidi eqqida nam'u addera issi mac'era issi addera bettosona.

Keeththa giddon mabirate xommpishe de's assay oyde bolla uuthidi xaraphezan kaatha woothidi uushshaka woothidi mishshene uuyishshe doosona

woodishe de7iza shoore mattara aadhi bishshe eqqi xelliza heezhzhu addera issi maccasara de'ossona.

Giya giddon sa'an wodhdhi uttidine madabara hixidi iza bolla aykko qommo bayzishe diza maca asatinne eqidi shamiza asay beetosona.

karen gita gita mithay deees he mitha garsan oyde bollan uttidi de7iza naa idimmida maca aayeti doossona

denba giya giddon eqqidi de7iza daro macanne adde asay beettosona giyappe qommora qorqoro keeththay daroy beettees

Booththa qalamen thiyeththida kipileen aakime keeththan maashiney de7ees; heenkka ooththiza issi dokthoroy eqqidi beeththees; izara harathikka doosona.

makina oge bollan asa caanishe eqqida issi booththa makinay deees iza miyerakka borsa bayi eqqida daro asay doossona

Mitha keeththe karen uttidi kulera aykko qommo uyishe diza ceeyga adde asati de'oosona etappeka issoy zo'o koote maydi

Makina oge bolla daro asa caanida bajaaje makinati de'oosona eta miyerakka eqqida daro asay deettes.

Gita dalga keeththa giddon xaraphe yuushon uttidi deiza daro macanne adde asay doosona xarapheza bollanka hayllanden haaththey daroy dee.

Keeththa giddon daro asay oydden uttidi doosona .Rta sintherakka xarapeza bolla dawutaray, iskirtoy ,hayllandera haaththey beettes.

Issi Botha shurabe mayida Ade nara karetha mayo mayida maca nara issippe qometid eqidosona.

Zumay gashey dizaysa garsan beetiza gitta dembani daro woray de'es . Issi na'ay birata bolla utidi de'es.

Dalga gade gidon eqidi apile mishe diza daro maca asatinne Ade nayti betosona ,eta guyera...

Zumma bollanne zummappe garssan diza demba bessan daro worry bettees issi adeykka zumma bolla eqiidi de'ees

gita wora daro gita gita mithati beettosona he wora giddorakka efiza simntofe medhettida ogeti doosona

oge bollan madabaran aykko qommo ba'idi be kushen xaraphe oykkidi xaraphe huphen tookkida naytara shiiqidi eqqida macasati doosona

Zo7o qalamen tiyettiza gaabbaza gaathan uttidi de7iza issi medho bootha shuraabe mayida nam7u yalaga macca nayti doosona.

Heelidi de'iza haaththa xanxara eqqada gaammo dunguza pooxa may'ada diza issi yelaga macanaya deyawus.

gade giddon keehippe daro kororuma mithati de7oosonna izappe kushen oykki eqqida issi addey dee

gita zumma bolla diza denba bessan sharan kamettida keeththay dees iza sinthan booththa shurabe may7idi sa7an uttidi diza daro adde asay doossonna

Keehippe denba bessan aadhdhi haadhdhi diccida mithatinne daro maatati doosona hemaata giddon mishe eqqida daro gen'eti beettosona

gita zuma bollan daro woray beettees he zuma garsenka diza denban aadhdhi aadhdhidi diza mithatinne maatati beettosona

Gita aafo bollara goggishe diza haaththay de'ees he haaththa garsan diza shuchcha bolla eqqidi pude xeelliza daro adde nayti doossona.

Dembba bessan salppen ekidi di'za huphen Kobe woththida daro cegga adeti de'osona eta guyerakka miththan birddetida birdayka de'es.

Keeththa karen diza miththa garsan uttidi xaafishe diza issi maccanne issi addey de'oosona. eta sintha yuniform maida maccane ade nayiti dosona

Qorqoron diretida keetha Karen be huuphe sharben gulotidi salfera eqida daro maca asati beetosona.

Teeththa giddon uttidi de'iza issi addey deees issoyka eqqidi maxaafay bolla xaafishe beettees

Booththa qaalamen tiyetida keeththa giddon be'oyden be oyden uttidi komputeren xaafishe de'iza daro adde asati de'oosona

keeththa karen issi addey uttidi komputeren bochechishe asa poto denthishe dees iza guyerakka daro macasati salpen doossona

qorqoro keeththa karin gita mithay deees mitha garsan issi addey xaraphe bolla uttidi asa mazgabishe dees asaykka iza yuushon eqqi doossonna

Gita sharan keexettida keeththa garsan uttidi xaafishe deiza macanne adde asay doosona eta sinthenka yela ga adde nayti eqqidosona.

qalamen tiyettida keeththa karen oyde bolla uttidi xaraphen warqata woththidi xaafishe diza asay de7oosonna

Kuwaase kaassa denbba bollan daro eqqida yalaga adde kaasancha nayti doosona. Etappe hebaggara gita mithaynne woray beettees.

Kuwaase kaasa demban issi medho qunxanne shuraabe mayidi issipe iddimethidi eqida kasanchathi de'oosona eetha xeeliza asay daroy beethoosona.

Makina ogera issi medho misha hu'e bolla wothidi issi medho shurabene qonxa mayidi saykile lagishe biza yelaga ade nayti dosona.

Kuwase kaasa demban,issi cuga kaasanchati,guppishe de'oosona. Eeta miiyeraka miththay pooqe keethay beetees.

issi tophiya wothanchatappe issoy qenenisa gizoy woxxishe de7ees iza eqqi xeellishenne poto denthiza daro asay beettosona

Guaase denban eqqidi waassishenne guppishe diza kaassanchati de'oosona eta eqqi xeelliza daro asay dhoqan uttidosona

kuwaase kaassa denban ka7ishe diza adde yalaga kaasanchati doosona etappeka issi cuga kaasanchay issinoynne hara cugay heetzdthi beettosona

kuwaase kaassa denba kaa'ishe de'iza kaassanchati beettosona denba yuushezanka daro muuze uuthati beettosona

Kurowaase kaasa denban kaa'ishe diza issi medho may'o may'ida issi cuga kaasanchati doosona eta guyerakka hara cuga kaasanchati beettosona.

kowaase kaassa denban issi medho may7di sa7a bolla be caamman uttidi deiza daro kaassancha nayti doosona eta guyerakka daro asay eqqida

Powaase kaassa denban kaa7ishe diza nam7u cuga kaassanchati de7oosona denba guyera gita gita mithati beettosona.

heeththa giddon gita warqate oykkidi eqqida nam7u macara nam7u addera de7oosona eta miyenka eqqida hara asay de7osona

gita mastoten keexettida pooqe keeththa giddon duge asi wadhdhishenne kezishe giza bessay heedzdzi de7ees

keehippe gita denba bessan daro makinati eqqidinne de7oosona makina giddora kudenne duge hamettiza daro asay doosona

be ogera bishe de iza issi gita baaburey deees iza miyera aadhdhe aadhdhi diccida maatay beettees iza

Makina oge bollan eqqidi diza issi booththa makinay deees iza miyerakka gita gita zamba mithati beettosona.

Makina ogera bishe de'iza makinaynne hare gaarey de'ees ogeza xanxan gita mithatinne keeththati beettosona.

Makina ogera duge ase caanidi yishe diza issi bajajey deees iza guyerakka haahon hara bajajeykka beettees ogeza xanxan pude biza asayd.

Gita horphille denban issi booththi tophiya giidi iza bolla xaafettida horphiley deees iza miyerakka issi makinay beettees.

Gita oge duunan mayrora eqqida karethanne booththa qalamentiyettida daro makinati doosona eta sinthanka daro asay eqqi doossona.

Zuma bolla gita mithay deees maataykka beettees iza garsara biza oge bolla para togidi diza nam7u aawati doosona.

Qalamen tiyetida ketha gidon maburatey xompishe de'es. Daro asayka xaraphe yuushon c'ugan c'ugan eqidi de'osona.

Lo'iza ketha gidon asati daroy dosona etapeka issi macashiya kare ha kezashe de'awus

Botta qalamen tiyetida lo'za dizaynen kethetida asa keththay de'es iza sinttara simintto medhetida huge bettes.

Ogey boro gigontasora pude hemetishe biza issi macara issi ayora dosona eta he bagara gita poqe keththay bettes

Olan eqidi goyishe diza issi gosha makinay des iza guyeraka bita caniza issi makinay bishe des.

xeellanas keehippe lo7izanne adusse booththa qalamen tiyettida pooqe keeththay de7ees izara maskotey

Booththa qalamen tihetida keeththa karen duunan maske woththidi eqqidi de7iza nam7u ceeygadenne issi macasiya deyosona.

Boro keexetetha bolla de7iza keehippe adusse gita pooqey beettees iza sinthan aadhdhi aadhdhi didiza mithati beettosona.

Keexetidi giigidi de,iza lo,iza gita hooqe keeththay beettees iza sinthanka gita gita mithati de,oosona.

Keetha giddon siminton uttidi salenda hiixidi xanna'iza nam'u macca tamaretinne qaase eetara siminton uttida nam'u qeera adde tamareti doosona.

Bootha qalamenn tiyetidda keeththa giddon eqida Daro cega ade asay De'osona Eta sinthenka Eqi hasa'iza issi yelaga adey dess

booththa qalamin tiyettida keeththa giddon mereqa may7o zo7onne karethi dizayssa may7idi kushen makirapoone oykki eqqida ceey gaaway beette

Daro gita gita mithati diza gadezappe xanxara efiza oge bolla eqqidi de7iza kareththa ambasaaddere ma7ida issi ceega addey dees.

Biron ooththettishe diza ogezan biron booketishe diza ollaynne goyiza issi goshsha makinay beettees. Iza miyeerakka gita gita keeththay dees.

oge doonan booththa sharan kawettidi diza keeththay deees he keeththa garsan uttidi dizanne keeththafe karera diza daro macanne adde asay doosonna

Keeththa sinthan diza denba bessan issi medho may'o may'idi kaa'ishe isporteka ooththishe diza qeeri qeeri tamare nayti doossona.

Qorqoro keeththa karen beto bolla uttidinne eqqidi de'iza daro macanne adde asati de'oosona eta miyerakka gita mithati beetta.

gita zo7onne booththa qaalamen tiyettida wulay deees wulaykka yo7olayta soddo yumbereste giidi iza bolla xaafettidi beettees

Pooqe keeththa sinthan diza uge bolla issife shiiqi eqqida qeeri naytinne ceeygadeti doossona issi macasiyakka maygira poonin haasashida

Keeththa giddon oydeninne uttidi xaraphe bolla komputeren xaafishe de iza daro qeeri tamare nayti beettosona.

Gitta zumattana danidda bessa garssan ettetidda oggey de77ees he oggezza eqqi xelizza issi cegga addera issi maccassarra dossona

Makina ogge bollara othidi yishshe dizza nammu' ogge makkinathi dossona. Etta mathankka cegga adde assathi de'osona.

oge goyishe de'iza issi goshsha makinaynne izi goydayssa qasse duge dandamishe diza hara oge ooththiza makinay dees

Makina oge bollara pudenne dugey shediza motore nam7i doosona eza guyerakka issi gita ase caanniza makinay de7ees

baasettida ogezan oshachanne haddirsa baggara daro maatay gita gita mithati darida woray beettees.

gita dalga makina ogera duge yishe diza nam'u hareti doosona ogeza xanxan keeththaynne gita gita mithay de'ees

Makina ogeza ooththishe de7iza daro makinati doosona etakka eqqidi xeellishe diza daro asay beettosona.

gita gade giddon daro maatati mithati beettosona he gadezan eqqidi deiza ceega adde asati beettosona

gita adussa makina ogera bishe de7iza issi hare gaare de7ees ogezappe ushachchanne hadirsa baggara bazzozan aadhdhi aadhdhi diza mithay dees

Makina ogeza ooththishe de'iza nam'u oge makinay de'oosonna he makinata matan daro adde asati beettosonna.

birataninne shubon direttida sagathan simnton medhettida ushsha haaththey de'es he haaththezan kushe mecetishe eqqida adde asay dosonna.

Gade giddon diza mitha garssan daro xaathan xaathan de7iza tubboti de'oosona. eeta miyyen maatati beetto.

birataninne shubon direttida gibbezan issi simnton medhetida haaththey eelliza tankergitay beettees

Sugon direttida bessa bombay medhetiday deees izanka kushe meecishe deiza ceegadde asati de'oosona.

Keeththa sinthan diza gita mitha garsan birata caanidi eqqida issi makinaynne iza guyera eqqida heedzdzu addeti do'osona.

Qorqoron direttida keeththa giddon diza bombar haaththe mecetishe eqqida issi booththa kute may'ida yela gaadde naay dees

Shu oninne biratan direttida sa giddon qala mentiyettida ushsha haaththa bombay deees e bombafe haaththe duuqishe eqqida issi macas dawusi

biratan direttida gibbeza wula bolla amarathon xaafettidanne ingilizethon xaafettida taappellay eqqi dees